Meeshaan waa meel banaan ku wareegsan darbi darbiga waxaa ku dhagan boor oo midabkiisa baluug eh oo qoraal cadaan ah ku qoran dhulka waxaa yaalo qashin

Meeshaan waa tukaan meel miis ah oo dhalo waxa taala saliid iyo shaanbo labo shaanbo waa isku kalar saliidana sidoo kale ayadana waa cagaar

Meshaan waxaa fadhiyo wiil iyo Gabar wiilka waxa uu wataa shaati iyo macwiis cadana ah gabadha sidookle mara hida iyo dhahqan oojaala iyo cagar oo qalin ah oo funanadeeda tarax u sarantahy

Waa meshaan waa meel banaan waxaa yala fadhi cadaan lugu hiisana kafee ah Gadaashiisana geed cagaaran fiyoora ah miis kiisana waa miis alwaaax sidoo kle asine kafee yahay mutuleelkiisana waa giriij

Meeshan waa laba laami labada laami mid waxaa marayo sadex gari oo baabuur ah kan ugu soo horeeyo waa anbalas afar lug midabkiisa guduud yahay midna waxaa saran askari iyo ciyaal midabkisu waa buluug iyo cadaan

Meshan waa lami waxa tagan nin io moto bajaaj io babuur labada moto waa gaduud hal wil io hal moto oo gadud ah

Meshan waa meel banaan niman badanaa isugu imaaday ninka oogu soo horeeyo midabkiisa waa brown wuxuu wataa surwaal brown shaati pink ah gacantana wuxuu ku hayaa buug

Mashan wax yalo fadhi kalar kisi waa cadan waxaa saran labo barkin waxaa dhulka yalo roog kalar kisi waa cades iyo kafeey

Meshan wamelbanan waxaa maraya waa Afarnin wilka ugusoreya waxa wataa sirwalmadow iyo shatijale ah dhinac waxa yalababur Afar lugqaba midibkisa na yahay madow

Meshan waxaa yala dirac iyo gabasarkiisa oo cadeesa diraca waa ubax gaduudan

Meeshan waa meel hool ah hoolka dad badanaa iskugu imaaday inta waxaa fa dhido naag gacanta kuwadato tusbax qoorta uu usuranyahay Aydhii kaar waxay wadataa taraxad oranji ah iyo cabaayad madoow tan agteeda fadhiso gacantay boorso ku haysaa waxay wadataa tusbax moobelna faraquu usaran yahay dharkeedana waa dharmadow ah

Meeshaan waa laami Waxaa taagan mootooyin seddex mooto ah mootooyinka waa gaduud iyo madow seddex lugo ah midna cadaan mid madow

Meeshan waxaa taagan gabdho aad u tira badan mid waxay wadataa calanka soomaliya Saakadiisa iyo garbasaarkiisa madaxa tabeebaa ugujiro qoorta sidookaleeto calankaa ugu xiran gacanta jijinaa ugu jirto midakaletana ayada waxay wadataa oben madoow ah bidixdana sacadaa ugu xiran gabsaar buulug ahn way wadataa

Meshan wa Laami waxa maraya moto iyo arday waxay watan dhar midikodajala ah iyo Labonin iskasohorjedo watanfananad cadan iyosirwalmadow motada ugusohoreysomidibked wa balug iyo madow

Meshaan waxaa yaalo afrjoog kapa ah meshiisaran yihiin aa cadaan midpapada kabaha waa girij iyo cad cadees iyo madow

Meshaan waa meel carwo ah waxaa kahelsaa dharka waxey leyhiin midaoa kala duwan kan usoo horeeto madow iyo girijo Kan ku xiga waa cimad puluug cadaan iyo madow

Meshaan wa jiko waxaa yaalo armaajada alaabta lagu aruursado iyo midka barandhada armaajada midabkeeda waa madow lakiin barandhada wuxuu ka koban yahay afar xabo midibkiisu waa kafey cadeys madow mutaleel ah

Meeshaan waa miis fake ah waxaa saaran cabitaanaka Coca-Cola ku dhagan waraqad gaduudan ku qoran qoraal cod ah korkiisana waa waraaqad sidoo kaleetana xoogaha cadaan nabro cadaan ah iyo jaalo ah ku qoran

Meshanwaxayaalogedka Aamindada me shuyalo Cades iyo cad derbiga waxa kudheganbor waxakuqoran qoraalcadan borkana bormadow

Meshaan waa meel panaan waxaa joga malaamaley wato dhar cagaaran ninka usoo horeeyo gacnta waxa uu ku hayaa padeel waxuu wataa shati cagaar piyo piya ah iyo surwaal cadees waxa uu wataa kabo madow

Meeshaan waa meel banaan waxaa yaalo kursi oo safi ah korkiisana dhalo ah lugihiisana bir ah oo mad madow meesha uu yaalana waa meel shamiita ah.

Meeshaan waa meel banaan dhagax dhagax ah waxaa yaalo katar biin nin ayaa guraayo. Ninka guraayo waxuu wataa shaati buluug maari ah surwaal kiisana gariig ah, koofi jaalo caag ah, kabihiisu waa kafay, waxa kor ugu jirana waa shaar cagaar ah.

Meeshaan waa guri howl aad u wayn ku yaalo shan qolo. Qolka ugu soo horeeyo waxaa yaalo kurshi iyo miis kafay ah Albaabadu waa kafay. kalarkiisa waa mutuleel cad iyo madow ah.

Meeshaan waa meel banaan oo wayn ah oo laami ah waxaa maraayo mootooyin aad u fara badan iyo seddex nin. Meesha waa dabaq dhisan oo rin jiyaysan iyo dabaq qabyo ah oo dhismo ku socoto mootada ugu soo horeeso midabkeedu waa gaduud iyo madow iyo jaale waxay ka koobantahay seddex nin. ninka ugu soo horeeyo. Seddexdaan ninka ugu soo horeeyo waxuu wataa fanaanad jaalle eh iyo gaduud.

Meeshaan waa dabaq aad uwayn kususuran biro ku socoto dhismo waa qabyo waxaa suran tiirar aad ufaro badan oo ku taakaysan iyo alwaaxyo

Meeshan waa sar oo dhismo kusocoto oo qabyo ah nidabkeeda waa caro xig iyo dhagax daaqad iyo hal albaab uu leeyahay daaqad kasiishishe bananka

Meshan waxaa yalan meg aab oo intaas kalar ka kooban baluug gaduud

Meeshan waa iskuul waxaa fadhiyo arday sadex ah sadexdooda mid indha shareeraa u xiran gacanteedaa wajiga usaaran buuga miiskuu usaranyahay mid gacanta miiskey usarantahay buuga miiskuu usaaranyahay mid dankey haysataa gacanta cilanaa usaaran midna soo kaleeto daganka gacanta usaran qaliney haysataa buugey wax ku qoraysaa

Meeshaan waa goob aad uwayn oo banaan oo lagu dheelo banooni waxaa joogo afar wiil wiilshaas halka ugu soo horeeyo waxa uu wataa funanad guduud iyo madow garbaha cades ka ah iyo surwaal cagaaran kan kaleeto sidookaleeto maliyad bulug iyo cadan iyo surwaal madow ah

Meeshaan waa guri midabkiisu uu yahay buluug cad iyo dahabi hoostiisa guriga hiostiisa waxaa kuyaalo geed àad iyo aad u cagaaran

Meeshaan waxaa saaran fanaanad intaas oo kalar ka kooban midabkeed uu yahay buluug jaalo orange buluug maari calan u jeedin iyo qoraalo

Meshaan waa hool waxaa yala doors aadupadan waxa ku xiran nal ween o dahapi ah dhaxdeesana dahape kurastana waa dahapi dhukiisna kafee waxaa yala misas cad iyo madow

Meshaan waxaa jogo niman aad ufarabadan kan usoo horeeyo waxuu wataa shaati madow igo macmius jaoaka waxaa ugu jiro teleef9n galkiiso yahay madow makaroofan qalina ah

Meeshaani waa meel banaan waxaa jooga niman aad ufara badan nimanak oogu soo horeeyo wuxuu wataa surwaal cafee shaati basali ah gacanta wuxuu ku hayaa buug

Meeshàani waa miis waxaa saaran saxan cadaan saxanka waxaa ku jiro Anshalaato, khajaar, basal-cad, barbarooni, jeex ukun ah.

Mishaan waa miis waxaa saran Saxanka cadaan saxanka waxaa ku jiro oodkac waxaa dul saran afarxapo canjeera ah oo gad gaduudan

Meeshaan waa meel banaan aad u wayn masjid ah waxaa taagan niman aad ufaro badan ninka usoo horeeyo wuxuu wataa mid wuxu wataa qamiis cadaan ah gacanta waxaa oogu jirto jijin kan ku xigana wuxuu wataa qamiis madow gaxanta uu ku keeno bal gacanta waxaa oogu xiran saacad garabka waxaa usaaran cimaamad

Meshaan waa guri waxataala jaraan jaro jaranjarada waa mid aad udheer jaran jarada midapkeedu wacdees iyo madow

Meeshaan waa xafiis waxaa yaal miis aad u weyn midabkiisuna uu yahay buluug waxaa saaran siddeed xabo ah ilaa sagaal xabo meesha waxaa fadhiya niman afar nin ka kooban ilaa shan. ninka ugu soo horeeya waxuu wataa shaati cadaan xegeen ah.

Meeshaan waa laami weyn oo meel lamo eh, labada laami waxa maraya labo mootooyin, mid waxa marayo labo mooto, mootada ugu horeyso waa jaalle iyo madow laamiga kaleetana waxaa maraayo baabuur, Hal baabuur oo tapsi eh iyo nin iyo intaasoo mootooyin ,mootada ugu Soo horeysa waa gaduud iyo kalin idoo kaleetana gaduud leewaaye waxay ka kooban tahay afar shey labo

Meeshaan waa meel xafiis oo lagu shiraayo waxaa isugu imaaday wiilal iyo gabdho faro badan miiskana waxaa saaran maro oo dahabi ah boorso buugaan mobile qalimaan iyo tiishash gabdha oogu soo horeeyso waxay wadataa dhar gasaar taraxad cadaan ah okiyalo iyo tob madow

Meeshani waa guri waxaa yaalo fadhi aad uwayn iyo miiskiisa midabka fa dhiga wax uu ka koobanyahay buluug iyo cadees waxaa saran barkiman miiskana sido kale buluug iyo cadees waxaa saran bugaag dhulka waxaa yaalo roog biringi cad eh

Meshaan waa iskuul waxaa fadhiyo arda aad ufara padan waxaa yala kurasman badan ardeyda kuligood waa isku kalar dharka eye watanaa wa isku kalar iskuulka waxoo keyahay daqado daqadiihisna waa waa pirar

Meeshaani waa carwo waxaa yaalo barfuuman aad ufara badan barfuumada midabkooda waa giriin cadays iyo magacyadoodana waa yusra iyo maryama

Meeshaan waa meel banaan ka socdo dhismo. Waxaa meesha suran birar waxaa lugu shuban shamiito iyo dhagax shub ah waxaana lugu safay bulukeetiyo.

Meeshaan waa miis waxaa saaran kabo kabaha midabkooda waa cafee iyo madow waxa ka gadaaleeyo waa suud oo cadaan ah

Meeshaan waa hool waxaa fadhiyo niman aad ufaro badan iyo labo nin ah hortooda waxaa yaalo kuraasmo cadaan ah miis maro guduud fidsan oo saaran bakeeri iyo baaquli dhacdhac yar oo bakeeriyaha la saaraayo ninka oogu soo horeeyo wuxuu wataa qamiis cadaan ah

Meshanwaxa yaalo roogwaxakalyalo Labokursi iyo miis Labdakursimidibkodawagaduud miiskanawa cadan Luguhisa na qaxwidahmankawa dah

Meeshaan waa meel bannaan oo dhib ah waxa yaallo armaajo weyn remaajo weyn eetahay wexey ka koobantahay armaajada labbo albaab oo madoobiin ah Hal albaab muyaarad ku dhegen labbo jiijiid midabkeedu waa caddaan

Meshaan waa lami waxa maraayo mootooyin lapa mooto halpaapuurna horo usiisocdo lapa pagi oo lami saaran lapa mooto midapkoodu waa gaduud waxeyna leedahay sadax lug

Meeshaan waa meel banaan waxa kuyaalo kuri jajabsan waxaa kale oo ku yaale guri oo sidoo kale asaga jajabsan oo jiingad saaran een waxaa yaalo hal gaari gariga midabkiisana waa cadaan wuxu leeyahay dhalo gaduudan lugihisana waa 4

Meeshaan waxaa yaalo feero lagu feereenaayey dunta feerada midabkeeda waa pinky jaajar keedana waa cadaan

Meeshaani waa guri aad uwayn dhaxdiisa waxaa ku yaalo fidfiyoore banaankiisana waxaa yaalo dhagax wareegsan bulugeeti ku dhex yaalo geed hortiisana waa jaay sidoo kaleeta waxaa ku yaalo geedad yar yariis

Mashan waxaa yalo bobilo waxaa surana katinad kalar kedo waa dahabi bobildu waa cadan

Meshan waxaa jooga lapa nin iyo lapa wiil waxii aroorinyaan dhagax jajapapsan kan usoo horeeyo waxuu wataa funnada gapa dheer ah midbkeedu yahy gaduuc giriji koofi cadan oomadow ah iyo surwaalo madow ah

Meeshaan waxaa yaalo mooneeye midabkiisa uu yahay kafee waxaa laga sameeyay qori dhexdiisa waxaa ku jira basbaas midabkiisa waa cagaar waxaa korka laga mariyay liin dhanaan.

Mashan waxaa yalo bobilo waxaa ugu jiro fananad iyo sarwal kalar kode waa madow iyo garay

Meshaan waa sanduuq waxaa kudhaxjiro koosto Pala cagar leh dhooqadeedku dhagan waxaa kaloo ku jiro pucor ween oo cagaaran dhiniceesna waxaa siyaalo canbo cagaaran

Meshaan waxayaalo burasha yal lagushubtobiyaha sidokale mishariyoyin burashiyalmidibkodwaa ninackulel fiyoole sidokale qalin

Mashan waxaa yalo mis wax saran buug waxaa fadhiyo gabar waxey wadtaa ijaab kalar kisi waa binki iyo masar gadud ah

Meshaan waxaa yalalo bombalo lanparkiisu waa madow waa waxaa qorta ugu jiro Katiinad jijinta gacanata dhaga dhago faranti

Meshan waa xeebta waxayaalo qashin waxa joga shan nin iyo halnaag gabadha ugu sohoreyso waxey wadata kabodacasmaskin waxey gacantakuheysaa fargetibalug ah galofis gacmahaugajira waxa uxiran xijabgadud sako dirackaris gaduudan waxey watan shati Kan lagukorgashto cagaran